Umhlangano oqakathekileyo walabo abakhangele ngezempilakahle kazulu lapho abahlangene ukuthi bahlanganise amakhanda bakhande amacebo okuthuthukisa lokuphucula impilakahle impilo kazulu.

Isitolo semithi yokwelapha yakulezinsuku. Imithi etshiyeneyo eyelapha izitho ezehlukeneyo lezifo ezitshiyeneyo. Imithi etholakala lapha ngeyemihlobo lemikhakha etshiyeneyo.

I battery lokuncedisa ukugcina umlilo ,ukuze ngesikhathi kungela magetsi imitshina isebenze kuhle. Liyagxunywa emagetsini lapho ekhona limunye amandla. Kuthi nxa amagetsi engekho lincedise umsebenzi ungami.

Imithi yokwelapha yakulezinsuku ibekiwe ngemihlobo yayo, yabekwa ngendlela enhle ebukekayo. Isemabhokisaneni, ezimbodlalaneni, emagajaneni, ibekiwe laphana ngokwehlukana kwayo ngendlela enhle kakhulu.

Ibhokisi lezayeke isupermask, eziluhlazana ibhokisi elimhlophe elilamabala amnyama laluhlazana laphana. Izayeke ezilapha, yizayeke ezinhle ezingakusebenzela kuhle loba yowuphi umumo.

Endlini yokwelaphela amazinyo, owesifazane uyahlolwa laphana amazinyo ngubaba lapha ogqoke ama gloves amhlophe, wafaka isayeke esiluhlazana wavala lezinwele zakhe. Kuchayiwe yonke imtshina lapha ekhangeleyo ehlolayo.

Isitolo semithi esakhiwe kuhle sabalazwa kuhle siyabukeka. Bayedlula lapha lapha bayathenga ngokutshiyana kwabo. Amafasithela avukiwe kubetha umoya kuhle kulesisitolo. Ungathenga noma yini.

Owesilisa lowesifazana babili lapha bayehla basendleleni bayahleka batshayana izandla, kuyakhanya ukuthi bajabulile bayathokoza kakhulu. Owesifazana ugqoke ibhurugwe elifitshane eliluhlazana.

Umtshina wokwelapha kulezinsuku obona isimo somuntu sangaphandle ,uye uyekhangela laphakathi ukuma kwamathambo njengokuthi imbambo lomgogodla kuminjani .Uyakuhlola lowu umtshina ugcine ulwazi lonke ulwazi ngawe .

Endle kulamaluba etshiyeneyo amaluba emibala ehlukeneyo, aluhlaza alamahlamvu angamadlewudlewu, lawa amahlamvu ungawathinta uyahaqaza lapha. Kumele uwananzelele uwabambe ngonanzelelo, funa usuke usukhala, wona nxa uwakhangelele mahle.